Kɔdzi amewo va vi dziƒe le kɔdzi, ɖeka hã dzi vi, ele evia kpɔm, edo kuku ʋe ɖe ta. Dɔdzikpɔla va wo gbɔ, ɖeka do awu green, ɖeka ɖɔi kuku ɖe ta, o mewɔ mistake.

Nyɔnu wɔme etɔ̃ bɔbɔnɔ anyi nɔ kap klɔm. Ɖeka le kap blu ɖe asi. Ɖeka do awu yibɔ le kap blu eve ɖe asi. Kap vovovowo le egb, aŋegba vovovowo le egbɔ, buketi vovovowo le egbɔ. Ɖeka hã kɔ asi eve kɔ kpla ɖe ta. Me le naneke wɔm o.

Ɖevi wo le efli me, woyina nuɖuɖu xɔ ƒe, wokɔ agba gã gãwo ɖe asi, wole woƒe awu vovovowo me. Nudzrala la hã le fi ma, ɖevi ɖe hã nɔ…

Amewo mlɔ kɔdzi. Wòle woƒe aba vovovowo dzi. Dɔnɔdzikpɔla va le wògbɔ kpɔm. Wole atike nam aɖewoe. Ɖeka hã mlɔ anyi. Ɖeka do awu ɣi eye wotsia tsitre ɖe eƒe aba gbɔ. Amewo mlɔ anyi. Wome kpɔ fɔ hã ɖe o. Woƒe bagi le wògbɔ.

Nyɔnu tsitsi ɖe nɔ moto dzi, ekɔ agba ɖe moto dzi, nyɔnu hã, nyɔnu aɖe hã tɔ ɖe motoa megbe, wòlé agba ɖe asi, eƒe agba kple nuwo le exa, edo afɔkpa, ebla ta, ekɔ nuɖe ɖe axa me, nyɔnu yike nɔ moto dzia, edo afɔkpa.

Ame vovovowo le asime, eŋu gbogbogbowo sɔgbɔ ɖe asi me, amewo le zɔzɔm to eŋa xa, amewo le nu ƒlem amewo le eŋua ɖom, eŋa le zɔzɔm dzo yina, exɔ vovovowo le fi ma flag vovovowo le fi ma.